Anfooni ŋo kotomsi di yɛn ŋmanila salima gbibu shee daadama nim n galisi n siɣi ʒɛ boɣali ni daadama nim maa borila binshaɣu shee tingbani maa ni daadama nim maa niɛma daɣaya pam ninvuɣu yino n tam zuɣusaa na n yɛ neen piɛla ŋun niɛma bi daɣi o biɛhagu ŋmanila ŋun lihiriba ka bi tumdi tuma

Anfooni ŋo puuni n nyɛ ka doo n ʒɛya o yɛla chinchin liiga mini di jinjɛm ka yɛ liiga dozim niŋ gbunni o lahi mali liiga dozim shɛli ka di pa o boɣu zuɣu ka o gbubi baaji ʒiɛ o nuuni ka piri namda ʒiɛ o ʒɛmi n tabi lamalee saale ka o ni ʒɛ shɛli maa kotomsi di yɛn ŋmani bindira kohabu shee

Anfooni ŋɔ ni ni tooi nyɛ silmiin paɣa o yɛla liiga piɛlli ka so mokuru ʒiɛ ka kpa ninkpara bihi ban nyɛ gbansabila n ʒɛ silmiingi maa sani bihi maa kanli yiɣisila kamani Bihi ayobu

Anfooni ŋo mali daadama pam dinni daadama nim maa kotomsi ŋmanila salin gbiriba paɣaba ni dabba zaaha bɛ anfooni ŋo ni paɣaba maa siɣimi ʒɛ kom ni n paɣari salima ka dabba maa mii nyɛ ban tam duli

Bia mini o ba n bɛ Anfooni ŋo ni bi tooni teebuli ʒɛya ka bindira bɛ ŋmana ni tam teebuli maa zuɣu ŋmana maa ni diriti mini su bihi biɛni ni bi zaŋ di bindirigu bia maa nyɛla ŋun niŋdi bindirigu niŋdi o ba nolini ka ko nyurim mini milki nim bɛ kapu nim ni n tam bi tooni

Paɣa n ʒi anfooni. ŋo ni paɣa maa yɛla neen sabila ka o ni ʒi kuɣu shɛli zuɣu maa nyɛ kuɣu vakaɣali ka labtop tam o tooni ni bin nyurili paɣa maa ni tam shɛli polo maa nyɛla jiranbiisa ka ayi lihi gbunni ka loori dibaata tam palli zuɣu n chɛna ka naan chɛ din ʒɛ palli noli

ŋarim dibaayi n pa kom zuɣu ŋarim maa puuni daadama nim bɛ dinni tuuli dini ŋo niraba ayi n biɛni din pahi maa mii ka bi nyɛ bi niraba ata daadama nim maa biɛhagu ŋmanila zaham gbahariba bee ti ni boli shab kuli pali nim la piɛri taɣala ŋarima maa zaa ni ka zaham gbaharibi maa bahi laŋ kom maa ni ni bi gbahi zahama

Paɣa n ʒi kuɣu bili zuɣu n chimdi waagashe o tooni kuripooti n ʒɛya ka duɣu tam di zuɣu maha yaarigu loɣi duɣu maa ni o luɣuli zuɣu ka piɛɣu tamya ka waagashe kaha bɛ dinni o tooni polo na yaha gbambili n tamya ka waagashe pa gbambili luŋ maa zuɣu gbambili shɛli gba lahi ʒɛ nimaani ka binshaɣu ka dinni

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu paɣa maa tooni teebuli n ʒɛya ka tahapoŋ ni subila ni gbambila pa teebuli maa zuɣu paɣa maa gbubila maha yaarigu o nuuni teebuli maa loŋni kuriga shɛli n ʒɛya di luɣuli zuɣu ka kurifooti ʒɛya ka duɣu bili tam dizuɣu paɣa maa biɛhagu ŋmanila ŋum yɛn chim waagashe